Chaana paɣa n ʒi bindira ni ka piɛri kuli galisi alaafee ni moongu ni paya be piɛrimaa puuni ka o bobi bantabiga ye liiga piɛlli ka so jinjam karili ka ʒi tiŋa watamilo mini poopoo gba biɛ piɛri maa puuni.

Niribi pam n ʒiya lihiri tiivi paɣaba mini dabba ka bɛ Shɛba doya ka bɛ shɛbi ʒiya ka piɛri ʒei bɛ shɛbi tooni ka asichɛsi ʒei bɛ shɛbi tooni ka tihi be bɛ luɣuli ka bɛ kuli zaŋ laatinima n ku giligili gooni ka amberaala za bɛ luɣuli ka dikpuni zaya.

Duu puuni ka kuɣusi Ku piɛ n gilli ka difiɛya nima pa kuɣusi maa zuɣu ka parante za duu maa puuni ka lɔri ayi tam parante maa puuni ka mɔri bɛ di puuni foto nima tabila duu maa puuni ka laati nima gili duu maa puuni noo sabinli tam duu maa luɣuli.

Daani ka loorinim kuli galisi bilibod karili ku za kpe paɣa so ye liiga sabinli ka nyahi baagi sabinli ka do so ʒiya ka paɣa so zaŋ ambiraada zali ka ʒi di puuni palli kuli gili la luɣuli kam so dari binyahiri.

Niribi n wari waa bipuɣsi ayi bidibsi ayi ka silmin doo mini gbansabili ƶɛya n mŋaari ba foto ka so mi ƶɛya ka gbɛbi kolba ka nyuri kom ka dundoli sabili bɛni ka baagi tabli ka lorry nim bɛ bi luɣuli ka yili pɛilli mini yili waɣali bɛ bi nyaaŋa.

Dabba ayi ka yino chɛri yino o ni chɛri so maa ʒila kuɣu zuɣu ka ŋun chɛro maa ʒɛ zuɣusaa ŋun chɛro maa pilila zipiligu ka gbubi mashin ka o mii ʒi kuɣu zuɣu ka wuɣi o naba tam kurigu zuɣu bi nyaanga faan biɛni ka dundoli bɛ bi nyaanga ka yoogi bi zuɣusaa ka bi zaŋ picha nim panpa zuɣusaa maa ka doo maa kihiri diɣi puuni

Niraba n bɛ bati bati puuni ka ko biɛɣu bɛ bi naba ni ka mashin nim bɛ bi sani ka bi shab gbubi soobuli ka bi shab mii gbubi tahapona n toori tankpaɣu bi niraba pam n nyɛba ka gbambili ʒɛ bi nyaanga ka kpalaŋ ʒɛ bi nyaanga ka tihi mini mori bɛ bi luɣuli ni

Teekuni ka shɛbi diri alizama ka shɛbi mi wari waa shɛbi ŋmerila gungona ka shɛbi za zuɣu saa shɛbi ʒimi ka shɛbi zaya ka shɛbi be kom maa puuni tankpaɣu ku do tiŋmaa ka gbubi chakachaka n chaɣasira ka so mi ʒi o nyaaŋa ka pili biip ka zaŋ nyingokɔrigu niŋ o nyingoli ni ka bihi ʒi tiŋa n diɛmdi tankpaɣu.

Bihi n bɛ moɣali ni n toori kom ka bi yino gbubi kurigu boɣati ka bi niraba ayi gbubi gbambili boɣati nima ka bi yino yɛ suyeeta ka di mali zipiligu ka ban kpalim maa yɛ liiga boɣa ŋmahi bi zaa so bi piri namda ka zoli ku bɛ bi nyaanga di mini kuɣa

Piriŋsinim n zaya ka yoogooti kɔha za bɛ nyaaŋa ka paɣaba mini dabba za katiŋ sa ka motokin baɣi luɣuli tihi mini mɔri za bɛ luɣuli ka yili piɛlli za kpe sa ka bɛ so pili heliment ka bɛ shɛbi bi pili so gba kpa sipiɛsi n za bɛ puuni.

Kichin puuni ka kuɣu waɣila anahi zaya ka kɔlba nima bɛ kabinet puuni ka lɔri tam tiŋa sinki n bɔŋo ka chariti mini fɔɔk nima yili kabinet nima maa shɛŋa puuni lɔri n zaya maa.

Niribi n laɣim za tankpuɣu gbuni bibihi mini ninkura ka bihi maa yino dabiya ka bɛ shɛbi mi zaya bi so zaya waya gbuni ka zaŋ o nuu pa di zuɣu ka so dabiya ka so mi gbubi loba n za bɛ zuɣu saa ka so dabiya n toori tankpaɣu maa ka bihi maa shɛbi za zuɣu saa.

Bia n ŋmɛri luŋa ka bia shab ʒɛ o nyaanga n lihiri o ni ŋmɛri luŋ maa shɛm ka bia so ʒɛ nyaanga ka gbubi bolli ka do so ʒɛ o nyaanga ka gbubi chinchini ka nyaɣa bia so gba bɛ o nyaangi ŋmɛri gungoŋ maa ka bia maa chɛbiri o zabiri

Sarati n niŋ ka loori bobgu ku wurim loori karili ku ʒɛla di luɣuli ka loori karili bɛ bɛ di nyaanga ka loori bihi bihi maa mii chɛni nudirigu polo ka koba nim ku dondo tiŋa ka kuɣa mini tankpa sabila ku bɛ nimaani ka niraba ayi ʒɛya n diri fiila

Duu puuni ka garo ʒiya gari piɛlli n nyɛli ka kuɣu be garo maa tooni ka kabod zaya ka tam be kaboti maa puuni teebulinim maa ayi n zaya ŋɔ lɔri tamla di zaa zuɣu ka zaa ha puuni ka fulaawasinima be di puuni ka diɣi zaya ka pichanima tabitabi duu maa puuni.

Ka teebulinima ayi be duu maa sunsuuni ka kopu sabila ayi tam teebuli piɛlli zuɣu ka bukunima pa di zuɣu ka tiivi tamya ka teebuli be luɣili ka fulaawa poti tam di zuɣu ka di mali shelisi ka koliba kpulli be shelisi maa gbunni di mini bukunima ni laati.

Paɣa mini o yidana n do garɔ zuɣu ni bɛ bihi ata bipuɣiŋsaayi bidibisi zaɣyiŋga gɔro maa nyɛla gɔri piɛlli ka laati biɛ bɛ nyaaŋa doo maa yela liiga bɔɣu waɣila ka paɣa maa mi ye liiga bɔɣu ŋmahi bidibila maa zabiri bɛ pam ka o peri sogisi.

Ɛeepoti ni paɣaba mini dabba ka tiivinima yiliyili zuɣu saa ka bɛ piɛ fuulii ka bɛ shɛbi gbubi baaginima baagi ʒihi ni baagi sabila ka bɛ shɛbi mi gbubi baaginima ka ʒiya so n vuri o baagi maa ka so mi ʒiya ni o deei o tikiti paɣa so mini o bia n ʒiya maa.

Loori ka Niribi kuli laɣim tam di zuɣu ka so kuri loori maa zuɣu saa ka o gbaya tam di gilaasinima zuɣu ka shɛbi mi zaŋ dari m pa loori maa zuɣu ka bia so za palli maa kpaŋa ka tihi be loori maa lɔŋni.

Daani ka ʒɛri ʒɛri ku galisi boraadɛ ni naanzuwa naanzuu maa shɛli pala teebuli sabinli zuɣu ka alibarisa pa teebuli sabinli zuɣu lɛm biɛni lɛm maa gba nyɛla zaɣ sabinki ka niraba ku chɛna ka paɣa so buɣi bia ka shab bɛ nyaanga ka yili waɣanli ku bɛ di nyaanga

Duu ka kuɣu saa ayi zaya ka pilonimaata pa kuɣu maa zuɣu ka teebuli sabinli za duu maa sunsuuni ka kɔliba be teebuli sabinli zuɣu ka fulaawa be di puuni pichanima tabila dikpuni maa puuni ka laati yili zuɣu saa shɛli polo bɛni mi ka bi dabi buɣim ni maani.

Mɔɣuni ka jangbuni zaya ka Niribi ʒeya lihiriba gbansabinli ʒila kuɣu zuɣu ka gbanpiɛlla be loori puuni ka mɔri mini tihi kuli galisi ka jangbuni maa do tiŋa ka mɔkuma kuli do o luɣuli dari kuli doya tiŋa.

Paɣaba bɛ Paɣaba pam ka bɛ shɛbi ye nyingo kɔriti ka bɔbi bobisi ka biso zaya ka bi bobi bobiga ka kpabi bia ka paɣa so za bɛ nyaaŋa ka la ka bɛ be pata puuni yili n za bɛ nyaaŋa ka tihi gba be bɛ nyaaŋa.

Sarati n-niŋ loorinima ayi n-kpe taba ni loor’ piɛlli mini loor’ sabinli ka shɛba ba loori maa ni bɛ yihi niriba polinsi anahi n-zaya ŋɔ ka tan' piɛlli be bɛ nyaaŋa ka kuɣ’ piɛlli be bɛ nyaabɛ ka mɔri do tiŋa ka ti’ waɣilawaɣila sa bɛ nyaaŋa niriba bela tan’ piɛla maa puuni

Dabba n gbiri salma bi siɣila bayaɣati ni n ti toori na ti tiri bi taba ban ʒɛn ʒɛya bi luɣuli bi toori la bayaɣati maa niŋda tahapɔŋ bihi ni bi shaba pili la zipiliti ka bi shaba mi bi pili.

Shitɔɣu ni ka naanzuhi mini yari biɛ baasiketi puuni baasikeeti bɔbisi n nyeli ka shɛŋa tam gilaasinima puuni m be shɛli puuni bɛ kɔhiri mɔri ka kɔhiri tilɛhi ka tilɛhi maa shɛŋa be kpalansi ni m pe n doya ka di shɛŋa tam teebuli zuɣu.

Teeku ni ka ŋarim pam tamya ŋarim maa nyɛla ŋarim balibu balibu ŋarim ʒiɛ ni ŋarim piɛla ka yiya bɛ ŋarim maa luɣuli ka tihi bɛ ŋarim maa luɣuli tihi pam n ku nyɛli ka ŋarim maa shɛŋa bɛ kom maa sunsuuni

So n ʒi kuɣu zuɣu o yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka teebuli piɛlli ʒɛ o tooni ka kompiuta ʒɛ teebuli maa zuɣu buku pa teebuli maa zuɣu ka kolba tam teebuli maa zuɣu ka bin nyurili bɛ di puuni loori nim bɛla tiŋa loori bobgu n nyɛli ka gilaas mini yiya bɛ o nyaanga

Niribaa ayi paɣa mini doo paɣa maa yɛla liega ka so sket ka ƶanŋ ƶipɛlgu tam O ƶʋgʋ ni ka wari waa ka doo maa ƶaya ka ƶanŋ lunsaa ayi n sonŋ O nabani ka mik ƶa o ƶuɣu saa ka o ŋmɛri yila ka ƶanŋ ƶipɛlgu pɛli o ƶuɣʋ.

Niriba aniɛ n ƶaya ka yino ƶi chɛchɛ ƶʋgʋ ka yino ƶiɛya ka ƶanŋ gaɣali tam chɛchɛ maa ƶʋgʋ ka ninkruru so dabya ka ƶanŋ silba tam kugli ƶugu ka so ƶaya ka o lihiro ka bɛ dɛli kawana tiŋa ka yino n ƶiɛya n wantɛri manɛka ka lorry kura ƶa benyaga ka milo nim mini biskɛti nim pa dɛƶuŋu.

Yilikurili n ku bɔhibɔhi ka paɣa so ʒi di tooni ka kpabi bia ka bi so kpɛri yili maa puuni ka so mi ʒi yili maa dundoli ni gaɣali n zaya maa ni gbambili sabinli ka lachenima paaki do teebuli tooni ka do so ʒiya ka shari neeti ka bua zaya.

Solini ka Paɣaba mini dabba za soli maani paɣa so ʒiya ka ʒi dari bɛ paɣaba ayi n ʒi dari ka yino ʒi mɔri ka yino mi ʒi piɛɣu do so pili zipiligu diri ba alizama loori piɛlli mini loori sabinli gariti la nimaa ni ka ti waɣila be bi luɣuli mɔri do tiŋa ka dari paaki be bɛ luɣuli ka so yaɣari palli maa.

Duu puuni ka kuɣusaata zaya ka pilonim pa kuɣusi maa zaa zuɣu ka tɛɛbuli za duumaa sunsuuni ka buku mini bogsi tam tɛɛbuli maa zuɣu ka pichisi tabi dukpuni maa ka chiisi zaya ka buku mini lahi ka di tam di zuɣu ka pateesanima yiliya.

Niribi n laɣim ʒi teebuli zuɣu Paɣaba mini dabba ka bukunima pa bɛ shɛbi tooni ka waya pa teebuli maa zuɣu ka ponnima pa bɛ Shɛba tooni ka bɛ shɛbi gbubi pɛɛnima ka botilinim be kom puuni n tam teebuli maa zuɣu ka picha tam zuɣu saa ka bɛ zaŋ fulaaya n zali di nyaaŋa.

Duu puuni ka kuɣusi ata za duu maa puuni kuɣu ʒiɛhi n nyɛli ka tiivi zaya ka wodurope zaya ka mɔri bɛ di puuni ka filaawa pɔt tam ya ka teebuli bɛ duu maa sunsuuni ka kɔliba sabinli mini kɔliba piɛlli.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu o chimdila waagashe ka boɣati dibayi ʒɛ o tooni ka parantɛ tam boɣati zuɣu ka waagashe bɛ di puuni kurifooti ʒɛya ka duɣu tam di puuni ka chɛrigi bɛ kurifooti maa puuni piɛɣu ʒɛ o luɣuli ka kapu tam o luɣuli ka suu pa kapu maa shee dari gba n sansa o nyaanga maa ka kafuni bɛni ka gbambili bɛni ka sala bɛ di puuni

Niraba n bɛ boɣali ni ka batibati mini ko biɛɣu ku bɛ bi luɣuli ka kuɣa bɛ bi luɣuli ka kuriti ʒɛ bi sani ka gbambihi bɛ boɣali maa puuni ka kuɣu ʒɛ kpɛ sa ka tihi ʒɛ nimaani ka so nyaɣa baaji ka ʒɛ zuɣusaa ka lihiri

Doo n ʒi kuɣu zuɣu ka teegi o nuwa ka so mi kuri ya ka pili zipiligu buluu ka zaŋ gulopsi n niŋ o nuu ni ka gbaya ni o chibo shɛriga tima pala teebuli zuɣu ka koliba bihibihi tamya ka bukunim mini nosi masknim tam teebuli maa zuɣu.

ŋarim dibayi n tam teeku ni ka niraba anu bɛ di puuni ka piɛɣu tam ŋarim nim maa zaa puuni ka bi so bɛ dinni ka wuhi o nuu ka bi yino yɛ liiga ʒiɛ ka tihi ku galisi ŋarim maa luɣuli

Daani ka loorinim kuli galisi ka Niribi kuli galisi paɣaba mini dabba ka ambiraadanim beni buluu mini red ka yi waɣala waɣala ku za bɛ nyaaŋa ka pool waɣala waɣala kuli zaya jiŋli m-bo ŋɔ ka bilibod titali kuli tam di zuɣu.

Bipuɣunsi n ʒi baskɛt nima ka zaŋ chinchina lo bi nyoɣani ka nyingokoriti bɛ bi nyingoya ni ka bi nyaanga ka loori nim ʒɛya ka paɣa so ʒɛya yili ʒɛ bi nyaanga ka mori mini tihi bɛ bi nyaanga pool mini tihi ʒɛ bi nyaanga ka do so ʒɛya ka nyaɣa luŋa ka yɛ liiga ʒiɛ

Paɣaba pam ni dabba ka bi gbahari zahama ŋarim ʒɛ nimaani ka zɔli bɛ bi nyaanga ka zahama bɛ gbambihi puuni gbambihi pam n nyɛli ka di bɛ di zaaha puuni ka so ʒɛ nyaanga ka pili zipiligu ka diri so fiila ka paɣa maa lihiri o tabi maa ka yili ʒɛ bi nyaanga ka peenti zaɣ piɛlli

Duu puuni ka kuɣu zaya ka difiɛnimaayi pa kuɣu maa zuɣu ka teebuli piɛlli za duu maa sunsuuni ka luɣu tam di zuɣu magazin mini buku pala teebuli zuɣu ka duumaa mali loŋni ka buɣim be di puuni fulaawa pot za buɣim maa tooni ka picha tabi duumaa laati yili la zuɣu saa ka bolli tam picha maa sayid.

Konstirakshin sayite n bɔŋo maa ka dabba ayi za ni maa ni ka o mali bini wuhiri o taabilɛte maa zuɣu ka gba zaa niŋda kɔll ka bi yɛ liiga ɔrɛɛnji nima ka pili zipili rɛd ka tiraak maa za bi nyaanga ka za tankpaɣu zuɣu.

Mɔɣini ka mɔɣili zaya ka buhi guuri gilindili ka shaba mi nyuri kɔm ka giraaf nyuri kɔm di puuni ka wabri za bi luɣuli ka mɔri kuma mini tihi Ku piɛ n gili mɔɣili maa ka silmiinsi bɛ loori puuni n zaya lihiriba.

Kuɣani ka bɛ chɛnchɛna n lɛɛ duu ka chɛnna kul galsi pam mii ƶʋɣu ka gaɣa di baanahi bɛni ka niriba ayi bɛ nimaani kuɣa kudola tiga ka yiya bɛ ƶoli ƶuɣusaa ka kuɣu karili kul miri ƶoli maa ka poll waɣɛnli saya.

Daa ni ka paɣa ʒiya paɣa mini dabba ʒiya ka doo maa kɔhiri leemu ni wulijo ni kamantoonsi alibalisa kaarɔt nyaaduwa ni mana ka so zaya ka gbubi rɔba buluu ni o da ka doo so za o nyaanga ka tabi o shee zaya ka paɣa so pa sariga n ʒi o luɣuli.

Paɣaba ayobu ka bi zaaha ʒi taha ka bi shab piri namda nima ka bi shab bi piri namda ka bi yino gbubi roba ka bi chɛna ka tihi bɛ bi nyaanga di mini yiya zo waɣanli ku bɛ bi zuɣusaa ka kuɣa ku galisi tiŋa